Ano isi bakulisila bindu bikhali bitwela muli tsinanasi, water melon, ela nga nu'mukhasi mutwela wemilewo khara tsinzeki mukhafera ni tsinyanye wafwanile niye ubikulisa, inyuma wewe iliyo kamatoore

Bakhasi bakaali nga waambakile bikappo khumichele byabwe khulikho nabutama wekimisoka elah nga khababalula umukhasi mutwela wekhaale ebweni wakwarile shangaki sibesemu nga shamwalo shimali khabalula nabutama wewe

Abandu bagali naabi mumuli bekhasi ni besani bali khutaapu ni gimipila gyabwe gimigali naabi ne gimilala gya yellow igindi gimimali gimibofu naabi iliyo umukhasi wimile awo ni baana babili weboyele ileesu walolelele ino.

Bimuli bimiliyu naabi nga bili murangi ya purple ela nga ni nzushi yemile khushimuli shitwela i'khenunamo butsamu, butsamu bwesi i'nzushi yamisa mubimuli nibwo bwesi i'tsa yakholamo bubushi ni bwagaa

Kano kametsi kakatima ela nga khu khumetsi katima ako khundulo ilikho kamabaale umusaani mutwela umusungu nga wakwarire i'kofila e'mali wemile ni kumuloobo kwe khundulo wamwatile mumetsi wabonekhane ngolikhulooba tsi'ngeni

Tsisenene tsili mulangi iya green batsinyusilekho buboya bwatso ni bujele batsirele musepichi babonekhane nga batsa utsidekha balile bilyo tsisenenetsi tsanula naabi ela tsiramba nga tsinyinyi.

Kiminyunyi kikyatsowe e'munwa kyemungaki kimikali kyemile ano mukewa nga ikewa elimo bunyaasi buleyi ni i'nyuma we'kewa iliyo kusa kimisaala kimikaali naabi kimileyi nga bayombekha ni lumako

Kano kametsi kamanji naabi kesi khulanga khuri i'nyanza nga munyanza mulimo kimisolo kibili kyesi khulanga khuri hippotamus nga kusolo kutwela kwakonele mumetsi kukundi kuli khungaki kwesile kumunwa khungaki